Ekifaananyi kino kya nnimiro era ng'ennimiro eno basimbyemu ennyiriri za kasooli kasooli ono yaakavaayo mu ttaka n'ebikoola bye bya kiragala.

Essowaani mu langi enjeru kuliko emmwanyi embisi, eza kiragala n'emmyufu, kuliko ensuse, kuliko ensiikeko era kuliko ne kaawa mu kkala eya kitaka n'eya kyenvu.

Ndaba enjovu enkulu n'ento ziri ku ttale zeetooloddwa omuddo ogwakiddwako omusana n'emiti emisaamusaamu era nga n'obwengula waggulu obudde bwa kiddedde.

Abaana omwana omuwala n'omulenzi bava kukima mazzi emugga. Omulenzi awalula eggaali era ng'omwana omuwala aviirako emabega ayambako mu kusindika eggaali.

Ndaba ennyanja, kuliko amayengo, ku lubalama kuliko enjazi ate nga ne ku mabbali w'ennyanja nga waliyo ensozi.

Ndaba abasomi abayizi bali mu kibiina. Eriyo abatudde ate abalala bayimiridde, bawanise emikono gwabwe n'ekkalaamu zaabwe mu ngalo.

Guno ndaba omwalo kuliko eryato ery'enkasi, ekidyeri ku mabbali, oluuyi luli nnengera amayumba ssaako n'emiti, bw'olengera ebuziba waliyo ensozi.

Ndaba emmotoka ekika kya lukuluulana etisse emigugu emabega ng'etubidde mu bitoomi mu bisooto, bagiteze enkondo bbiri. Emabega gy'evudde waliyo pikipiki n'omugoba waayo n'ebire nga bya kiddedde.

Zino nte z'amayembe mawanvu kuliko eza kitaka, ndaba enjeru, mulimu ez'ebitanga, enzirugavu n'ez'amabala era nga ziri ku ttale zirya muddo.

Nnengera entugga bbiri, emu eri mu kutambula ate ng'eyookubiri ekutamye erya muddo we ziri weetooloddwa emiti ssaako n'omuddo.

Ndaba amaka ageesuuliridde, amaka gano ga nsiisira, oluggya lwa paasikalamu, ndaba wo emiti era nga mu luggya wansi wo w'ogumu ku miti egiri mu luggya wapaakinzeewo emmotoka.

Nnengera amaka, kuliko omukyala akutte enkumbi ayambadde ebyeru, yeesibye akaleesu mu kiwato; kuliko omwami atudde, akutte ekikopo ky'amazzi; kuliko abaana babiri, n'emabega waabwe waliwo ennyumba y'ettaka.

Kino ekiwuka ekika ky'enjuki empammasi y'omubisi egudde ku kimuli ekya kakobe.

Ekifaananyi kino kiraga yaafeesi yaafeesi eno erimu abantu babiri nga bakozesa ebyuma bikalimagezi era nga biri ebyuma bitaano omu ku bo akutte essimu waliwo ekyokunywa n'ebyokulya eby'enjawulo ku mmeeza eno.

Ensolo zino wammanga ziyitibwa entugga. Ziri ssatu era ziri ku ttale. We ziri weetooloddwa emiti n'omuddo omukalukalu.

Nnengera omugga gwetooloddwa ensozi ku mabbali kuliko ebizinga eby'enjawulo nga nnegera n'obwengula ebire bikutte.

Nnengera bendeweera ez'ensi ez'enjawulo mu mawanga ga Afrika era nga kwe kuli ne bendeweera y'eggwanga lyattu Uganda.

Omukyala ali mu lusuku lw'amatooke era nga aba ava kuwunjula ttooke alyetisse ku mutwe n'olulagala aweese omwana ku mugongo era nga yeesibye akaleesu nga kyefaanaanyiriza ekitengi.

Ndaba abakyala babiri omu yeetisse olusaniya nga kuliko amenvu, obutungulu n'ennyaanya ate ng'amuli ku luuyi olwa kkono yeetisse obutungulu ku lusaniya ku mutwe.

Ndaba abasomi era nga baana bawala mu ndabika bali mu kusomesebwa emirimu gy'emikono era nga bali mu kuyigirizibwa okutunga.

Nnengera essinzizo ly'abasiraamu omuzikiti waliwo emirongooti ebiri gwetooloddwa emiti ssaako n'ebizimbe eby'enjawulo.

Ndaba omuvubuka ayambadde enkoofiira ya bbulaaka, essaati njeru, ayambadde empale nzirugavu, asibye omusipi muddugavu era nga mukozi wa bukolomooni.

Oluguudo lwa ttaka ku mabbali n'emabbali waliyo emiti gye lulaga oluguudo waliyo omulongooti, amayumba mulimu abantu abatambula ebire bikutte enkuba ebindabinda.

Abawala basatu bava kukima mazzi beetisse ebidomola ku mutwe, ndaba oluguudo lwa ttaka, emiti n'ennyumba ezifaanaganako ng'ezaalekebwawo ku mukono ogwa ddyo.

Ndaba ebimera n'ebibala eby'enjawulo mu byo mulimu ennaanansi mulimu emicungwa, enniimu, emboga, kaamulali ssaako n'ensujju.

Mu kifaananyi kino ndaba omwana omuwala omuto ng'ayimiridde mu wankaaki w'ennyumba erabika okuba nga yazimbibwa mu mbaawo munda mulimu akatebe kali mu langi njeru.

Abavubuka basatu ku lyato baseeyeeya: omu akuba enkasi, omulala ayimiridde akutte ebyennyanja ng'era bava kuvuba. Basomoka badde ku lukalu.

Zino nnengera ensolo mu kika ky'entulege kuliko enkulu n'ento. Ento eyimiridde enkulu eri mu kulya muddo.

Ekifaananyi kino kirimu ensolo gye bayita empologoma ebyoya byayo bya kitaka egalamidde wansi eri mu ttale omuddo ogugyetoolodde nga gukaze.